Mango dzirikutengeswa dzirimuchitoro dzakarongedzwa mubhasiketi uye dzimwe dzacho dzimbishi nedzimwe dzakaibva dzirikuita zana namakumi mapfumbamwe neshamu amadhora.

Chivakwa chine mahofisi akawanda uye chine mafafitera akawandisa. Chivakwa ichi chakanyorwa kunzi Edmond Hotel. Chinoratidza kuti inzvimbo yekufarira.

Muti wemudomasi une zvibereko zvemadomasi mambishi, rimwe ramadomasi richiri ritete madomasi aya ndeeruvara rwegirini, muti wacho unoratidza kuti wakambotyoka uye une ruva rimwe chete rweruvara rweyero.

Murume akagerwa zvakanaka. Akachekererwa vhudzi rake uyezve ane chinhu chewaiti kana kuti chichena muhuro make akasungirirwa jira ritema. Murume uyu akapfeka mhete.